issi geela'o issi geela'o naa'iya eqqada godaree de'iyoosaa yaagada kushiya malatayda buraabure maayuwa maayada godariyappe garssa bagan eqqada qommo bagaara gonggolo malatiya koloy ippe huuphessa bagaara xummidi beetiyagee de'ees. Akka qassi appe garssa bagan eqqada kushiyaa xoqqu ootada malatayda de'awusu.

wolqqaamidi phooliyaa haatta malatiyaagee qomoora duge simmi yiyaagee beettes. issi geela7o na7iya sinttan tollu gaada eqqassu ippe guyye baggaara demmo caitiya maayida daratinne buurati de7oosona. ippe guyyessa baggaara eqqida yelaga naati xoikko attuma naati issitte gidiidi de7oosona.

ginu ishaa nuuni wozanappe dosiyo bonchchettidanne siiqettida ishaaaddagatu kumbbee nu sinttan iqqidi kushiyaa xoqqu oottidi e dimisi asaakko gattiya cinggurssaa massaariyaa kushiyan oiqqidi asa sinttan banatettaa xokku oottidi haasayiidi de'iyoogaa nuuni be'iidi deettees?

issippe tettan godaa xoqqu oottiya asati maccaageetinne attumaageeti issippe gididi attu maccaageeti sintta baggaara salppettin attumaageeti guyye baggaara salphphettidi mitta malatiyaa sootun eqqidosona etappe guyye baggaara issoi kushiyan kaa'iyo gitaariyaa tookkidi ushachcha baggaara eqqiis?

ka''idi giigida ashuwaa qooci kooco yaa''i sinttaane de'ees qassikka qassi ushachchaaranne hadderssaara adanikka yuuyi aadhdhidi oyttaynne unccay a yuushuwan doorettidaagee doykko kamaretti uttidaagee ettees hegaappe kare baggaara naa''u baggaara eqqida mooqeti de'oosona a gaarssan

oiddaappenne ichchachaappe bolla asati issi san de7iya heeraa mooriyaa mirqqiiqaa issippe shiishshiyaageeti de7oosona. etikka qassi sa7aa pittiyo puxaa kushan oiqqidosona. oiqqidi ubbai issippe gididi heeraa geeshshatettaa naagiidi beettoosona. eta garssan guyyessa baggaara issi maccaara qassi de7oos eti dariyaa baggati eti attuma asa.